Omukalo goku longitha ominino, oku taandalekitha niikunino ayihe, ogo omukalo gwa simana, no guna iilonga yo kukwashilipaleka kutya, uumunino awuhe otawu longo no wuna omeya.

Oohi odho oonzo dho shimaliwa mo Namibia ndhono hadhi kwathele oku etapo iilonga oshowo oku eta oshimaliwa moshilongo ngele dha kwatwa noku landithwa kiilongo yo pondje.

Oku kwata oohi okuna omikalo odhindji , mpono omuntu ta yala onete momeya opo a kwashilipaleke kutya monete otamu hulile oohi ndhi dhi thike mpano, mo muno otamu hulile ndhi dhi thike mpano, ye teya nduno a shange shi ta adha mo.

Onduli oshithitukuti shomiithitukuti yili metosha lyaNamibia ehala ndyoka lyagamenwa. Ngele owaadha tayi nu okuyo ashike wahala watala oshoka oyina omuthika omule nolwaala oluwanawa.

Oohi odhina iikulya yayoolo. Ngele otashiya piikulya, odhina uukulya mboka uushona, wagwana mokana kawo. Onkene shampa we wu umbile momeya ohawu thikile tawu tuta, nokuliwa koohi mbala.

Oshi li sha simana oku kaleka omeya gomoshitopolwa ga yela ngaashi omeya gomomatope, opo tu ikeelele komithi ngaashi Malaria ngono hagu etwa ke indjipalo lyoomwe moshitopolwa, sho oshi li sha simana wo konkalo yombepo opo yi kale ya yela.

Oondjamba nadho odha pumbwa esiloshipwiyu lya gwna onkene opuna oshikunino shiinamwenyo shono hashi sile oshipwiyu iinamwenyo unene oondjamba dhoka dha thigwa po koomeme yadho nenge kadhina mpoka tadhi kala.

Uutekinolohi owe etelela oshindji. Onkene owe etelela okashina koku teta omwiidhi, hono haka tete etaka pakele. Onkene aanafalama amuhe shi tseyeni kutya omwiidhi goye inogu longa we nuudhingu landa okashina haka.

Iimeno ayihe konyala oyapumbwa oonte dhetango, ashike oyayoolokathana kutya mbino oyapumbwa oonte odhindji nenge oonshona. Onkene aanafalama oyendji oya kambadhala mbyono inaayi pumbwa oonte odhindji yeyi tule meni lyoshikunino mono tayi silwa oshimpwiyu.

Evi sho oyashitwa olina omahala gayoloka dhana, pono puna omamanya oga gandja ompito pehala lyokutondoka omeya ngele omvula tayiloko, gasimana kutya omeya otanga tondoka gafalwe kehala limwe lyili kalishi ondama ninge hakuninwe iimuna.

Keshe oshinima oshina esimano uuna tolongitha oshisikilo shongoma, ano nda tete wala ongoma etandi kunu mo iimeno, go omeya ngono tagazi miimeno ohagayi guukilila mokangoma mono muna oohi handidhi tekula.

Kalunga ye mwene okwa shita omahala gena omeya, gi ili no gi ili. Otuna omahala ngaashi lyoko Ruacana hono ha ku gu omeya, onkene omeya ngono oge limo paushitwe.

Shiyenga shanangombe ngele aloko nawa aanafalama oha kongo omambakumbaku , mbo yena omambakumbaku taya pulula yoyene momapya ngawo opo yashuwe yakune shashi omvula yotango oyo nga yishi okwinekelwa.

Pathimbo lyongashingeyi ngele ontanga oya kunwa e ta yi mene oha yi topolwa kokashina, hono haka kutha mo okameno akehe, e take ka kunu pehala limwe li ili, opo taka ka kokela.

Aanafalama yoohi oyeli haya gandja omadhewulo ku kehe ngoka a hala oku ilongela oku kwata oohi nenge oku muna oohi miitopolwa yayolokathana. Noyeli ya gandja omadhewulo oshali.

Muuyuni wopaife omuna uutekenolohi mono iimeno tayi kunwa mekuma lyontumba lyina ombepo tayi silwa oshimpwiyu komuntu oshowo omeya otaga longululwa.

Aanafaalama mba yeli pooha nomilonga yena uunamapya wawo, ohaya longitha omeya gomomulonga okutekela, haye dhi kutha mo nee nominino ndhono haya pombo nee yuukitha kiikunino yawo.

Onkalo yombepo sho yashendje osheta omahala gamwe gakale kagena omwidhi gwagwana oku kelela ombepo yapepepo evi, mongayi ngeyi opuna owala omamanya , go omavi gapepelwa kumwe kwiili kombepo nenge komeya.

Omunangeshefa kehe okuna elalakano opo akwashilipaleke kutya aalandi oya landa oopumbwe dhawo dhi yahala nodhili kombiliha onkene omunangeshefa keshe oha pakele nelalakano opo iinima yikale yili pamwaalu yaayishe noya gwana.

Oshili shasimana okukaleka omeya moka muna oohi dhoye nenge pomudhingoloko gweni gakale gayela, opo mwiikelele komikithi dhayoolokathana ndhoka hadhi ziilile momeya ganyata.

Omashina go ngashingeyi ngono, ohaga vulu oku talula omamanya taga ningi nee osamende ndjono hayi longithwa oku tunga omagumbo, osho wo okuthomloma oondhopi dhoku tunga iinima ilwe woo.

Omapungu gomishikunino hashi tekelwa, oha ga koko tage endelele, ge vulithe nga koka komvula, noha ga vulu oku eta oshimaliwa oshindji, tashi vulu oku longithwa oku ka futa omeya, nenge okulanda iikulya yilwe yo oyindji.

Omasiku 2 Juni 2026 ondali ndahogololwa ndikakalelepo ehangano lyagundjuka moNamibia , mono ndaka tsakanena na David mono twaka popya kombinga yokwetapo iilonga magundjuka nekandulepo lyokwana iilonga.

Aanafaalama oyendji ohaya kunu ashike iinima yi li mumwe ngaashi omakunde, omapungu nomatama, shaashi oya ikolelela owala momvula, ngele omvula oya sheka nayo otaya mwena

Aanegumbo mboka yena oombaka, ngele oya hala oshimaliwa oha vulu owala oku kutha oombaka dhontumba, tedhi fala komangeshefelo, shampa dha landwapo ota vulu nee okulongitha oshimaliwa shono moompumbwe dhoka ahala.

Ondayile molwendo nondakakonga ehala poka tikalala, ondapewa ondunda yokulala ondunda ndjono oyali yalongwa nawa yino nonete yoku kelela oomwe onkene nasho ndalala kombete hono ondjodhi okwali ombwanawa no itehala oku zamo.

Okukeelela iimeno yoye kuupuka oshili sha simana opo wuyi gamen manga inayi kwatwa kashishi owala wukeshi ninge ngele wamono iyali nenge itatu yakwatwa kuupuka.

Ondili nda ka mona omadheulo nokukala nuuyuhwa uushona okuza ngaa petameko mesiku lyotango nasigo tawu ende tawu koko, oshowo nda tseya omiti dhawo niikulya mbi ya pumbiwa kuuyuhwa mboka uushona nopethimbo kutya owa pumbwa okulandelwa shike.

Uunafalama woondjuhwa dhomayi owa pumbwa esiloshipwiyu olindji. Odha pumbwa okupewa iikulya mbyoka yina uundjolowele nokukoleka omayi oshowo okuga kuthapo ga kalandithwe.

Oongala dhomwenyo dholudhi kehe otodhi imonene mositola muka. Onkene tondoka wuye wu ilandele oongala dhoye dhili kombiliha oshowo dha longwa nawa tadhi kalelele.

Uunafaalama wolwishi owa pumbwa omeya ga talama, onkene owuna okulongitha uumunino mbono hawu kala tawu tile, nenge tawu shasha kehe ethimbo, opo omeya ga kale ga talama, lwo olwiishi lumone omeya ga gwana noku koka.

Aanafaalama ohaya longitha uupayipi mbono woku tekela ta wu ende kashona pa ku zila kwawo, ashike tekele wuukililitha komindhi dhokameno shono hashi kwashilipaleke kutya ikameno okena omeya nomeya ita ga hepa.

Okambakumbaku kokufula iithindi nokuteta ongwena osho wo okukaleka evi ndyono lya kukuta li kale epu, oke li ka ndulukwa ta ka kwathele opo omunafaalama evi lye li kale pandondo yokukunwa.

Omeya ogeli ga pumba, onkene oshili sha shimana opo tu tegeke omeya, pethimbo lyomvula tayi loko, tse tukega longithe okutekela iimeno yetu, oshowo okupa iimuna yetu ngele omvula yasheka.

Uuyuni wuutekinolohi oweya nomambakumbaku, etaga pulula, etaga helele kugo gene. Oshinakugwanithwa shomunafaalama oku tekela ashike.

Ehangano lyo Namibia Agronomic sport olya tseyithile oshigwana kutya iikulya oyili mo ya gwana, onkene omwedhi nguno kapuna naana omakeebiji taga landwa okuza kiilongo yokondje, oshigwana shomoshilongo oshalonga omakeembiji ogendji.

Muuyuni wo paife iinima yoku opaleka ohayi kunwa ashike mekuma mono tayi silwa oshimpwiyu komuntu gumwe awike yo otayi longo ashike komashina noku pewa omeya niikulya.

Okuyula oohi momatope nenge momakungulukilo gomeya oshinima hashi ningwa kukehe gumwengoka a hala oku iyetela po iiyemo uuna a kwata oohi dha fa dha gwana nawa nenge oku iyetela po osheelelwa shesiku ndyo.

Omahangu shampa gayungulwa ohapu hupu etutu, etutu ndono ohali longithwa okupa iimuna yoye totulamo ashike omongwa opo ligeedhemo oonkondo nohashi vulika shikukwathele sho oshina ombiliha.

Oondhila dhomomeya odhili hadhi dhana onkandangala moku shonopaleka oohi ngele dha ninga odhindji unene ,oshoka kehe shimwe shampa sha ningi oshindji unene ohashi eta uupyakadhi.

Namibia oshilongo oshinene, onkene aatalelipo ohaya longitha ohauto onga osheenditho shawo sha simana, okuyafala pomahala gi ili nogi ili, mpono ya hala oku tala iinamwenyo mehala lya kondololwa, nenge oondundu moshilongo Namibia.

Kehe oLodge oyina omahala mpo hapu gongalele aantu ta ye ya yalye yo ya kundathane oshinakugwanithwa sheikh lya landulako. Ohapu longekidhwa iikulya osho wo omulilo gwa tema.

Ethimbo lyoshitemamvula oomwidhi ohagu kala owala gwa shonopala shono hashi eta opo evi lyi kale lyili owala kombanda tali dhengwa kombepo oshowo omvula oya ka loka onene otayi falele evi alihe.

Omayi goondjuhwa oga pumbiwa nogaga longithwa iinima oyindji. Aanafalama otaya kwashilipaleke kutya oyena oondjuhwa odhindji ndhono tadhi ka vala omayi, opo ya vule yalandithe kwaamboka taya gandja kwaambono taya kalanditha koombinga dhilwe.

Oku kuna mevi oshilipo ihashi eta nana okumena ngashi kwa pumbiwa. mongashingeyi aantu oha kunu mehala lya silwa oshimwiyu moka imeno nenge onkenya hadhi mene dho tadhi ka tsikwa pamwe pwiili.

Manga ino kuna owuna oku longekidha evi lyoye to vulu okuli longekidha nokambakumbaku kokoonyala hono haka endelele ko kakena iilonga oyindji yafa yoku papula nomatemo sho nkulu yonale.

Aanafalama aanaene oyena omambakumbaku ngoka omanene geya notekenolohi

Pashiwambo ondunda yomwiidhi oha yi ningwa niiti, yomugolo nenge yomusaati ngweye to yi kumbu ne nomwiidhi, omwiidhi ngo ha gu zi momadhiya, lyo ekuma oha li ningwa nevi lye loya ha li zi miiyanda.

Oshikunino oshiithitukuti sha Namibia Etosha, ota mu adhika oshithitukuti hashi ithanwa shimbungu, shono sha tseyika nawa kutya oshi na elago sha adha omeya metemba. osha shitwa nawa, oshile komutse, ko konima huno tashi ningi oshipupi, shi na uutotona uuluudhe.

Iilongo oyindji oyina oondjamba. Dhoka dha putukila paantu. Onkene kadhina nanaa uupyakadhi dho kadhishi oonkolokoshi oku gumwa nenge okuya mokati kaantu.

Miiheke omuna omiti nenge iimeno mbyono hayi panga pamuthigululwakalo. Shoye owa pumbwa owala okukeshi tala shampa we shi mono to shi kutha po wu keshi longe ngaashi we shi lombwelwa kutya ohashi longo ngiini.

Oku kala wuna egumbo lyili koondundu ohashi kwathele ethimbo limwe opo wumone omakwatathano gopautekinolohi oshowo oku tala omahala ino pumbwa okuya kokule nenge oku hedha popepi.

Ngele oto kunu omapungu goye, longitha uumunino womeya mboka uushona, hawu kala ashike wu na okambululu okashona taka ndonda kashona nakashona molwaashono omeya moNamibia ogeli mo ga shonopala sho ohashi kwathele okukalaka evi lya tuta nawa nokukokeka oshimeno shoye itaashi pula omeya ogendji.

Aanafalama yomo shiwalongo oyehole okumuna uumenye mbono hawu kwata nawa no ihawupula iikulya oyindji shashi no ohawuli omwidhi wafa ashike iikombo onkene ngele atalelipo oyeya oku wutalela po ohafutu shono tasheta oshimaliwa.

Shinga shanangombe ngele inayi loka nawa omahala mpono puna oohi ohage kiyadha kagena omeya shotashi keta oohi dhise konima omeya ga pwinapo.

Kehe egumbo oha li kala lina oondjuhwa, mono mwa kwatelwa ondjuhwa ondumentu ndjo ha ku tiwa ekondombolo, no ha yi hogololwa ya talikako kuukwatya wayo , kutya oyi ba omuthika gu li ngiini nolutu opo wo yi etepo uukwatya weyifa.

Omeya ogeli gapumbiwa opo iimeno yikoke yo yivule okutewa yilandithwe wo, shono ohashi eta nee opo omuntu nenge omunafaalama a longithe omeya ogendji shi ikolelela koshimeno sho.

Ha kehe omuntu ha vulu oku ka kwata oohi ashike omapendafule ashike oshoka opuna iilonga oyindji wuna okuyi ninga wutya odhokulya nenge dhikukalanditha sho osho shapumbiwa kwaayehe.

Owuli omulandithi gokapana? Ngele to landa iinima yoye yoku teleka okapana inodhimbwa okwiilandela onyanga. Onyanga oyo ontowaleki yokapana nonkene aalandi ohaakala yuuvite nawa nge taali oshiima shina onyanga.

Okandama koohi mu hadhi tekulilwa oke li ka pumbwa oku kala ka shangwa, ngweye to si oshimpwiyu oku kala we dhi tala noku dhi pa iikulya osho wo okutala omeya gadho ngele oga yela.

Omamanya ogena esimano, shashi ohaga gandja omeya komiti noomwidhi ndhoka dhamena pooha nadho, shampa omeya gatalama mpono ohaga kwathele okutekela iimeno nomwiidhi.

Oontangu odhili oludhi lumwe lwomoohi ndhono hadhi zi unene komilonga hadhi kwatwa nenge tadhiya nefundja. Tadhi kwatwa, aantu ne mba yali yeke dhi tega ta yeya ne yedhi landithe ngele dha kukuta.

Oshilongo shaputuka ooshono shina omagumbo gawo kuyoyene noshowo oongeleka dhili popepi nomagumbo gaakwashigwana kayende iinano iile, muna omalusheno nomeya gagwana.

Oohi dhoshiwambo odhili ha dhi kwatwa nohadhi yogwa nevi lyehekevi opo li kutheko othene ndjono hayi kala kolutu lwayo opo dhi vule okuliwa dho kaadhi tondithe omuntu ngele ta li.

Owahala okwendela pamwe no tekinolohi yopayife, pono iimeno toyi teya ashike yo tayiyongwa kedhina, inda wukilandele eshina lyoye nena kombiliha nomanga ondando yili pevi tayi vulika kukehe gumwe gwendondo dhopevi.

Etosha olyo ehala dja simana nodja gamenwa, moka muna iithitukuti ngaashi onduli. Onduli osho oshi thitukuti shoka oshile shina uule woo meta mbali lwaa mpono, hashili owala komiti ndhi omile.

Omunafaalama kehe okuna okukala ena uunongo kutya pethimbo ndino ota kunu omatama, shaashi opo pethimbo kaalishi djuu talala ye pethimbo djuu talala ta kunu oma keembidja, shaashi no ihaga tila uutalala go ohaga koko taga endelele go gemu etele oshimaliwa.

Okudhinda omeya okuli kwapumbiwa opo tulale tuna omeya gayela go ongena uundjolowele onkene aantu mba yilongela oku dhinda omeya oha yeshiningi nomukumo osho wo nesimaneko.

Aanafaalama kehe naya kale yeshi tseya kutya okashina koku longekidha evi okena ombiliha ko ihaka longitha omahooli ogendji, onkenee kehe gumwe niilandele ke opo shimweendele nawa.

Onga omunafalama owuna oku kwashilipaleka kutya omwidhi ongulipo ngwangwana ngwimuna yoye opo yahase kondjala, onkene mongashi ngeyi opuna oka mbakumbaku kokuteta omwidhi hono taka kwathele aanafalama nohakendelele pakuteta omwidhi nokungu pakela.

Ondoolopa kehe ngele tayi yapo ohaya kwashilipaleke kutya oombelelwa adhihe dha pumbiwa komuntu esiku nesiku opo dhili nodhili pehala limwe konyala. Mpa dha fa dhili kokule ohapu tulwa ngaa ngele tashi vulika.

Okweetapo okandama kotekula oohi oshinima shina iilonga oyindji kashona onkene aanafalama oyendji ohaya longitha uuthayila okukutha moositola ngaa eta tula ko nee iiti

Omahangu ngele oga yungulwa etaga pu oku yelwa ohaga tutwa ne taga tulwa miigandhi. Iigandhi mbyono ya longwa miizimba ya dhingololwa etayi mangwa nomihuya. Miigandhi mono omo nee hayi tulwa etaku kolongwa neloya.

Aanafalama oyendji mba haya munu oohi oyena oondama dhawo yedhi ninga yoyene no haya tulamo omeya shi ikolelela kutya omeya nga geli mo oga ningamo ethimbo li thike peni no omwa pumbwa oku tulwa iikulya yini po.

Omunafalama oku hogolola oshinima shono shina ongushu tashi vulu okukupa oshimaliwa shili hwepo. Onkene aanafalama oyendji oya hogolola iikombo mbyono yomitse omitiligane haku tiwa iishimbakombo. Onkene ohayi vala nawa yo otayi kupe oshimaliwa shili hwepo ngele weshi landitha.

Opena omatope geli kiitopolwa niitoplwa mono hamu kala muna oohi onkene aakwashigwana omo haya kayula oohi noku ka mona okamaliwa nenge okulya esiku ndyo.

Omahangu ngele gapi ohaga yungulwa noku kayelwa shampa gamanwa okuyelwa gamwe ohaga falwa megumbo, ngele omuntu okuwete alonga ogendji omvula ndjono oha kuthapo gamwe afale komalandithilo akamone aalandi ye amone oshimaliwa sho kulanda iinima yilwe woo.

Uundjolowele owo oshinima shotango shapumbiwa. Onkene aantu mba haya kwata oohi oyeli yasimaneka nokukwashilipaleka kutya oohi odhayela notadhi kwatwa momeya gayela.

Eshina lyoku longa naanafalama mba taa longo moshikunino shomatama, oku yelutha okuya pombanda nenge oku shuna pevi. Opo a kwashilipaleke kutya okwa manga nawa uungodhi mbono woku ukililitha nawa omatama ga kale geli pombanda opo ga tuleko nawa kaaga endjelele go gagweko.

Oku kwata oohi nonete momilonga ohadhi yogwa noku tulwa miimbamba mono tadhi kuthwa dhika landithwe dhi falwe kaalandi yo yi imonene mo oshimaliwa shoku landa iipumbiwa yimwe yi ili.

Onga omunafalaama gwiimuna owuna oku konga mpoka puna omwiidhi wu fale po oongombe dhoye dhilye dhiwape dhi paluke ngoye wu vule wuyi hupithe kondjala. Aantu ohaya longitha oonkambe oku konga mpoka puna omwiidhi.

Okadhila kakulo okeli kasimana shaashino ohaka kwathele okushonopaleka omwaalu goombuku dhoka hadhi kalyapo oontanga dhaana faalama.

Aanafalama yomandjembele oyeli taya dhana onkandangala meliko lyoshilongo sho haya vulu oku etapo sha shokunwa nenge hayega landitha noku eta oshimaliwa shono tashi kalanda iikulya.

Aanafaalama mbono haalongo omahala omashona ihaalongitha omambakumbaku omanene ohaalongitha omambakumbaku omashona. Hawu endelele.

Kehe omuntu oha tameke naasho ta vulu onkee omunangeshefa nomatama nenge oonyanga oha tameke ngaa naashoka ena po petameko ye ngele a mono oshimaliwa nenge omakwatho ye ta tsikile ko wo.

Pashiwambo omuntu ngele tayi kiilonga kokule noshitopolwa mpa hazi, oha telekelwa ekaka nondjuhwa. Ekaka olyo ha li, yo omanga ondjuhwaoyo te ende tali mondjila, okuya kwe kiilonga.

Momuthitu omo nga hamuzi omiti dhoku ka dhikitha omagumbo oshowo hamuzi omiti dhoku panga dhono hadhi longitha pamuthigululwakalo okuza nale nopethimbo lyongashingeyi nodha kashiwa wo dhiye ponkatu yopashinanena.

Metosha Osho oshikunino oshinene monamibia moka atalelipo haya yatale iinamwenyo oyindji yomokuti ngashi oondjamba, oonkoshi ,oompanda oshowo ongalangombe dhoka dhasimana.

Omamanya ogendji goomondundu ogeli ga simana, oshoka ohaga longithwa kaantu okwi ilonga noku etapo oshinima shontumba, oshoka wo gamwe ogeli ga simana moku longithwa iilonga ya kehesiku.

Uunongo ohawu monikila kumukweni onkene ngele owa hala okutseya nkene oohi hadhi munwa nenge nkene okandama koohi haka etwapo ila wu imonene unongo woye nena, endelela omanka ethimbo inaali pwapo.

Ondunda yomwiidhi yopamuthigululwakalo ohayi ningwa niiti yili ihetatu nenge ihamano, go omwiidhi ngu tayi kumbithwa ohagu muwa momadhiya, yo tayi dhikwa niiti ya yoolokathana mbyoka tayi monika pethimbo ndyoka.

Onga ndili petameko lyoku ilonga nkene oohi hadhi tekulwa ondayi komunafalama gopomudhingoloko ngono alongo ndje nkene oohi hadhi pewa iikulya nohadhi kaliwa nadho pethimbo kehe.

Owa hala oku tameka uunafaalama maala kushi kutya owahala oku tameka uunafaalama washike? Tameka niikwamboga nena. Uuwanawa owo mbuno kutya otayi kupe oshimaliwa ngele weyi teya nokuyilanditha. Ishewe ogena uundjolowele owundji, taga kwatha oshilongo.

Iikunino oyindji oyili kokule nomeya onkene omeya ngele ogananwa etageya popepi noshikunino. Ohamu ningilwa uumunino mbono wokutekela thimbo nethimbo poshimeno, hawu tekele wuukililitha komidhi dhoshimeno nohawu kaleke omeya gagwana mevi.

Eyola paushintwe opena ngoka gena uuuzigo po opena ngoka kaagenasha. Onkene lyo lyene paushitwe olina oshinakugwanitha shokukwashilipaleka kutya omwaalu gwoombuku ogwa shonopala.

Aanduluki yoondolopa oyeshi tula miilonga opo ya kwashilipaleke kutya omiti nadho omo dhili mondolopa kadhi tetwepo ashike adhihe yo aantu yomondolopa yeke dhi mone ngele yayi komithitu kiitopolwa yokuushayi.

Aatalelipo moNamibia ohaya silwa oshimpwiyu noya simanekwa mpono haya hingilwa komuntu ngoka eshi omahala agehe mpo yahala. Nonkene ohaya falwa mpoka naanaa yahala nokutala sho yeendela.

Opuna okashina kokulongekidha evi omanga inaali tamekwa okukunwa. Methimbo lyonale aantu okwali haya longitha omatemo omanga okashina hano kopaife okeya taka endelele nota ka mana pethimbo limwe ailke.

Oondjuhwa dha paluka nawa ondhi hadhi silwa oshimpwiyu paku pewa omeya niikulya oshowo hadhi gamenwa kiinima mbyono yoku dhidhi paga noku kalekwa pehala lya yela.

Okukuna iimeno mehala lyagamwena ogo omukalo gopaife mono omeya haga tekele iimeno etaga yi gaka zuululeko natango geye gabtekele mono inima ayihe omo yili momeya inayi oumbwa.

Enyanyu olwo uundjolowele, omuntu onkene uunone ngele wazi komanongelo ohawuya wuye wu dhane komakwilika geli momuti wo tawu ikwilike okuza mpono tawu yi wukilila komagumbo wa nyanyukwa wo owuvite ombili.

Ehala lyiikalekekwa mpono aatalelipo tayeya nokukala omuntumba etaya yotha shono yena nokunwa wo. Rhala ndino olina oongala oshowo uumeno mbono tawu hokitha.

Egumbo lyopamuthigululwakalo oli na oshinyanga hono haku thikile omuntu uuna teya megumbo ye tategelele ne iilweko kaantu yomegumbo afalwe pa taka kundilwa ngele okweya oku kundwa nenge pamwe okwa pita po wala.

Oshikunino shopaumwenemwene oshili shasimana shaashi ohashi longitha omeya omashona pethimbo ndyoka tuu, otashi vulu okulonga iikulya yagwana yipe aakwashigwana oshimaliwa. Yo oyina uundjolowele pethimbo limwe ndyo tuu.

Oku muna iimuna oshinima sha simana. Onkene aanafalama aanene ohaya longo nomukalo goku muna oongombe ihadhi zi pehala mpoka hadhi lile opo ashike hadhi kala she okudhi etela iikulya ayihe niikwamongwa ayihe ya pumbiwa koshimuna.

Shiyenga shaNangombe ngele oya loko nawa ,omalundu ohaga kala ge na omwiidhi. Oondjuhwa ohadhi yi dhi ka konge iikulya yadho kudhodhene komalundu hono ha ku kala ku na iimeno ya yoolokathana hono tadhi vulu okulya.

Omunafaalana kehe halongo omatama, ngele gapi ohe ga konako peendondo dhayoolokathana. Ngoka gapya lela nangoka gapya kashona. Ye tega eta nee koongeshefa opo galandithwe amone oshimaliwa shoku kalanda oontanga dhoku kakuna natango omatama, osho wo okuka futa omeya.

Oonyanga odhili dha pumbiwa kukehe gumwe nonkene kehe omulandithi gokapana onyanga a hala. Opuna omunafalama eli moshitopolwa sha Shikoto ha longo oonyanga nohedhi fala kaalandi ko mahala giipindi gomOshikoto.

Oohi dhoOshiwambo ohadhi tekulilwa muundama weka ninga ngoye mwene nenge okandama keli po tokala nee todhipe iikulya, ihadhi pula iikulya oyindji dho ohadhi koko tadhi endelele. Nongele dhakoko otovulu okudhi kutha mo eto ke dhilanditha dhikupe oshimaliwa.

Pakantu yoku kala omunafaalama omunene owa pumbwa oku kala wuna omashina omanene goku teta omwiidhi goye mwene ngono togu tula mumwe niikwamongwa opo wupe iimuna yoye omongwa oshowo mwiidhi yivule okukala yina ookondo.

Omahala ogendji oge na omwiidhi osho wo iimeno hayi tekelwa kehe ethimbo opo yi kale ke ehala lya yela osho wo li na ombepo ombwaanawa. Oha pu kala pu na iihongomwa yiinima ya yoolokathana.

Uunamapya womehala lya gamenwa oombono tawu kwashilipaleke kutya aakwashigwana oye na iikulya ya gwana nawa no oto vulu oku yapa keshe ethimbo kashina kutya ethimbo lini.

Efuta oshinima oshinene, muna omaludhi goohi dha yoolokathana oshowo omaludhi goohima dhayoolokathana, onkene oohi ohadhi kwatwa shi iikolelela komaludhi gadho noshowo kombautu yi ili woo.

Konima yokukwata oohi, oohi ohadhi kalandithwa dhimwepo ne dhi dhakoka ye avule okulanda iikulya yoohi dhi dhakalamo avule oku dhihupitha dhadhe pankatu yokulandithwa wo.

Uunafaalama kayi shi owala oondjuhwa ashike noombaka otadhi dhana onkandangala. Oto vulu oku kala noombaka dhoye megumbo ashike omayoka itage ya mo nande oshoka omayoka noombaka ihaga tsu kumwe.

Kehe omuntu oha kambadhala mpoka ta vulu onkene opuna Fillemon Tobias e li moshitopolwa hogololo shaShikoto mono hamunu oohi dhoshiwambo, oohi dhono ohedhi munine mokandama e kaninga yemwene mono hedhipe iikulya onkene shapa dha koko etedhi landitha a mone oshimaliwa.

Omakungulukilo gomeya omahala ga simana, shaashi oha ga pitike omeya opo gazemo mokati kaantu go gaye kokule gaye koondama hono taga vulu ga kakuthwa go ga longululwe geye ga longithwe.

Oshili sha simana opo wu hogolole ondjuhwa ndjono onkiintu yina uukwatya uuwanawa opo yi ku etele po uuyuhwena wu na tuu uukwatya naana wafa wondjuhwa mbyono opo shino tashi kweetele oondjuhwa ondhindji.

Kehe omunafaalama ngele shihenga shanangombe okwatemuna kehe omunafaalama ohakongo oshi enditho opo avule apulule epya lye shika ete pampito ndjono taking omakunde, omanuwa, omapungu opo agwanithe iipalutha yoku palutha aatekulu ye nakehe gumwe.